Bino bita bya mwenge biteereddwa wano ku nkata ey'ebyayi bisibiddwa mu byo mu mbutobuto ebyayi ne wano ku mimwa bi bisibiddwako olulagala. Bino bye bita ebitwalibwa ku buko nga bayina bye beetikkiddemu.

Ekibuga kino kirimu etterekero lya ssente eriri eryazimbibwa ku kkalina n'etterekero kuwandiikiddwako Centenary Bank. Mu maaso ga tterekero eryo waliwo abantu we bayimirira waliwo emmotoka nga ttakisi eziri mu kutikka abantu. Ku mabbali ge ga ga g'amatendekero eyo g'ette g'ettende g'etterekero eriyo omukyala ali wano okumpi atuuzizza omwana ku kiseminti amutuuzizza ng'ali bwereere. Omwana ayina embira.

Kino kisi... kizimbe kisiigiddwa mu maaso. Ekizimbe kino kiyina obuyumba oba ebisenge bisatu. Ekisenge ekisooka waggule, waliwo akapande akapande mmaaso gaawo akalagirira w'oyingira, emabbali w'ekise... w'akasenge kano waliwo akati akaliko ekidomola ky'amazzi we banaabira. Ekisenge eky'okubiri waggale, n'ekisenge ekisembayo waggule.

Omwami ali mu lyato mu nnyanja. Omukono gwe ogwa kkono gukutte ekyennyanja mu ngalo. Omukono ogwa ddyo aguwanise ku mutwe nga bw'alaga essanyu ly'okufuna ekyennjanja kono. Mu lyato lye mulimu amalobo. Omwami ono ayambadde t-shirit enjeru n'empale enzirugavu erimu obutolobojjo obweru.

Abantu basatu bali ku lubalama lw'ennyanja. Kuliko omwana omuto ayambadde akakoofiira aka bbulu n'olugoye lwe lwonna lulimu lulimu olwa bbululu ne... mulimu olwa bbululu n'ebyeruyeru. Akutte ekyennyanja akireebeesezza ku kawuzi. Ekyennyanja kino kirina kyenvu mu kyo kiyina kyenvu mungi, waggulu kiyina obutolobojjo obuddugavu.